Dubaroonni gaafa qaama isaanii faayuu barbaadan meeshaalee faayaa hedduu kana Akka lootii gurraa godhachuudhaan rifeensa isaanii immoo bareechanii gadhiisuudhaan uffata aadaa naannoo isaanii uffachuun argamu. Haalli uffannaa uffata aadaa garuu akkam nama hawwataa

Maxxansi oduu kun, odeeffannoo xiyyaara eessatti kufuun caccabe gabaasaa jira? Xiyyaarri kun qabeenyummaan isaa kan biyya kamiiti? Gatiin konkolaataa kanaa meeqa fi xiyyaarri kun sababni inni samii irraa kufee caccabeef maalidha?

Bakka bashannanaa addaa haala baay'ee miidhagaa fi nama hawwatuun tolfamedha. Qilleensi qulqulluun bakka kanatti argamu jireenya gammachuu guddaa kan namaaf kennudha. Galiin bakka bashannanaa kana irraa argamu guddina biyyaa akkamiin utubuu danda'a?

Namoonni horii sangoota adda addaa daldaluun beekamanii fi biyyaa biyyatti oofuun hojjatan hedduun sangoota sana biyya biraa geessuuf konkolaataatti fe'u. Bakka yaadan sana konkolaataanis ni geessaaf. Horii kana akkamiin konkolaataa yaabbachiisuu?

Yaa'a bishaanii bosona mukeen baala magariisa qaban keessaa burqaa jiru. Bosonni qabeenya uumamaa haala qilleensaa lubbuu qabeeyyiif baay'ee mijataa ta'e qabudha. Bakka jireenya bineensota gosa garaa garaati. Qabeenyi bosonaa galii dhibbantaa hammamii biyya keenyaaf argamsiisaa jira?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa fal'anaa yoo ta'u, fal'aanni kunis boca fayyadamaaf toluun bocamee argama. Halluun fal'aana kanaas gurraachadha. Fal'aanni kun akkamitti bocama? Eessattis hojjetama? Maallif yeroo baay'ee itti fayyadamna?

Muuziin baala magariisa kan qabuu fi jirma bishaaniin kan guute kan qabudha. Gosaa fi hamma adda addaa kan qabudha. Baalli isaa daabboo tolchuuf ni gargaara. Garaa garummaan muuzii fi qooccoo maali?

Dhangala'oowwan gosoota adda addaa kan akka boba'aa yookaan zayitaa liitiraan erga safarannee gabaarraa bitnee booddee qaruuraa pilaastikaa kanatti naqnee bitanna. Qaruuraan kunis pilaastika irraa oomishama. wanti kunis shakkii tokko malee dhangala'aa nuuf qabata.

Yeroo baay'ee guyyaa cidhaa fi guyyaa dhaloota itti kabajuudhaf bakki kun kan akkasitti qopha'uu fi qophiiwwaan garagaraa irratti kan baay'ee nama miidhegsuuf hojjetamudha. Akkuma kanallee fakkin ashaangulliti cina isaatti kan argamudha.

Abbayyaan humna ibsaa maddisiisuu irra darbee bakka oomisha Qurxummii; Akkasumas hawwata turiizimii ta'uudhaan fayyaduu jalqabeera. Lammiilee Itoophiyaatiifis kabaja guddaa ta'eera. Kana malees Jallisii achi irraa argamuun qonna biyyaa keessaatti oomisha dabaluudhaaf abdachiisaadha. Biyyoota hollaa jiranoo miidhuu danda'aa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartoota musliimaa uffata hijaaba jedhamuun qaama isaanii haguuganii taa'aa jiranidha. Isaanis kaan dhugaatii lallaafaa faantaa jedhamu tokko tokko immoo bishaan of fuuldura godhanii taa'aniiru.

Sa'a elmuun adeemsa ittiin aannan argannu kan yeroo baay'ee baadiyyaatti namaan elmamu garuu magaalaatti immoo maashina aannan elmuuni. Yeroo baay'ee bakka hedduutti dubaratu elma malee dhiira miti. Ati aannan elmitee beektaa?

Modeelummaan gosa ogummaa aartii keessaa tokko kan ta'e, yeroo barbaachisaa ta'e tokkotti immoo dorgommiin kan ittiin gageeffamudha. Dorgommii kanarratti bareedina qofaa osoo hin taane, dandeettii aartii hedduutu ilaalama. Miidhaginni siif maali?

Dubaroonni yeroo baay'ee kopheewwan baachuuf illee salphaa taate barbaadu. Kunis gubbaan isaa waan Akka sharaa kan wal harkisuu fi miila qabatu jalli isaas soolii salphaa ta'edha. Sharaa gaafa jennu maal jechuudhaa?

Waraana mootummaa biyya Itoopiyaa asirratti argaa jirra. Waraanni kun yookaan ammoo naga eegsistoonni kun ammoo meeshaa waraanaa kanneen akka kilaashii qabatanii, hidhannoo isaaniis guuttatanii , sirbaa kan jiraniifi taphachaa jiranidha.

Namoonni kun maal gochaa jiru? Dubartiin takka boqqoolloo keessa dhaabbattee dhiira tokko waliin haasa'aa kan jirtudha. Uffanni dhiirri uffate halluu daalacha, diimaa fi gurraacha of keessaa qabu uffatee dhaabbatee kan jirudha.

Alaabaa kun alaabaa biyya Itoophiyaa fi alaabaa biyya alaa UAE kan ibsuudha. Alaabaan biyyaa Itoophiyaa kun halluu sadii kan qabuufi asxaan ofiirraa kan qabuudha. Halluun alaabaa Itoophiyaa kun tartiiban magariisa, keelloo, diimaa gidduutti immoo kookabii kan qabuudha. Alaabaan halluu sadii maaliif qabaate? eessatti argama?

Faayi miidhaginaa mana keessatti yeroo baay'ee namoota cidha gaggeeffatanii fi namoota guyyaa dhaloota daa'ima isaanii kabajaniin godhama. Faayi kun tarii eebba daa'imaniif kaa'amee jira. Faaya mana keessatti fayyadamuun baasii danuu nama hin baasisuu?

Mariin gaggeessitoota biyya gidduu jiru hariiroo isaanii cimsuu keessatti barbaachisaadha. Namoonni lamaan mariirra jiran kunis isaanis dhimma biyya Igiptii fi kan Somaaliyaa irratti hariiroo gama loltummaa, dinagdee fi kanneen biroon jiru cimsuuf hojjatu.

Qophee dhalaa halluu gurraacha qabuudha. Qopheen kun halluu adiis keessa isaatii qaba; tokko gara bitaa jedhee tokkommoo gara mirgaatti jedhee argama. Teessumni qophee kanaa kanneen kaan irra dheeraadha. Qopheen kun yeroo kaawwatan dubartootaf mijataadhaa?

Meeshaalee elektiroonksii kan ta'ee fi yeroo baay'ee gatiin isa qaalii kan ta'etu argama. Akkasumallee faayidaan isaa baay'ee kan ta'e yeroo baay'ee namoonni badiyyaarra jiraatani fi naannoon ibsaan hin jirreetti namoonni kan itti fayyadamanidha.

Burtukaanni firii mukaa nyaataaf ooludha. Burtukaana nyaachuun beelaaf qofa itoo hintaane viitaaminii waan qabuuf akka dawaatti fayyada. Nyaata qofaaf itoo hintaane akka dhugaatiittis cuunfamee nifayyada. Kunis akka dhuunfaatti qofa itoo hintaane warshaa keessatti hojjetama. Burtukaana yeroo akkamii fayyadamtu?

Manni tokko erga ijaaramee waan balaa irraa ittisu qabaachuun dirqama dha. Meeshaan mana kana keessa fannifamtee jirtu balaa abiddaa to'achuuf kan gargaartu dha. Meeshaan kun maqaan ishii maal akka jedhamtu himuu ni dandeessaa?

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa maqaan isaa Dr. Abiyi Ahimeed nama jedhamu yoo ta'u ummata heddu fuuldura dhaabbatee dubbii godhaa jira. Dr. Abiyi Ahimeed eessatti dhalate?

Namni kun Aartist Yoosan Geetahun jedhama. Aartistii beekamaafi jaallatamaa sirboota afaan Oromooti. Aartist Yoosan walaloofi yeedaloo sirboota afaan Oromoo qopheessuudhaan beekama. Aartist Yoosan hanga ammaa sirboota afaan Oromoo meeqa hojjete?

Arbi bineensa guddaa saffisaan fiiguu hin dandeenye dha. Paarkii seeraan eegamee fi bosona jiraachuuf isaaf mijatu keessatti argama. Arbi kun bishaan dhuguuf tooftaa akkamii fayyadama? Soorachuuf hoo maal godha sitti fakkaata?

Maangoon bilchaate gara dhangala'ootti jijjiiramee daa'immaniif yookiin namoota dhuguu barbaadaniif kennamuu ni danda'a. Maangoon kun waarshaa isa cuunfee raabsu barbaada. Waarshaaleen cuunfaa maangoo dhiheessuu danda'an biyya kee keessatti ni argamuu?

Mukaa baalli irra isaa keessa dhumee jiru kan mataa isaarratti baala xiqqoo ofirraa qabu kan nutti argamudha. mukti kun baalli isaa magariisa kan ta'ee fi waan akka shiboo ibsaa irra kan qaxxaamuru nutti agarsiisa.

Kun seensa mooraa Kolleejjii Saayinsii Fayyaa Yuunivarsiitii Finfinneeti. Irra seensa kanaa irra barjaan kaa'amee jira. Dallaan isaa immoo dhagaafi sibiilaan ijaarame. Mooraa keessa mukkeen dhedheerootu jira. Namoonni muraasni seensa irra dhaabbatanii jiru. Kolleejjiin kun damee barnootaa maal faa barsiisa?

Waanti armaan olitti natti mul'achaa jiru Kun, suuraa nyaata gosa addaa addaa bakka tokkotti walitti qopheessanii, nyaataaf gahee dhihaate yemmuu ta'u, innis kanneen akka raafuu, shiroo, qaaraa fi timaatima fa'aa of keessaa qaba. Nyaatni akkasii yeroo akkamii soorratamaa?

Namoonni gabaa keessatti hojii daldalaa xixiqqoo hojjachuun jireenya isaanii gaggeeffatan hojii daldalaa xixiqqoo kaasee haga guddaatti bakka tokko taa'anii waliin hojjatu. Yeroo hedduu kan kana kan hojjatan dubartoota. Daldala jechuun maalidhaa?

Televezyiiniin gaafa chaanaalii tokko irratti oduu dabarsuuf yaalu ulaagaawwan guutamuu qaban keessaa tokko riisiivarii irratti lakkoofis chaanaaliin sun irra jiru mul'achuu qaba. Chaanaloonni hundi koodii mataa isaanii qabu. Chaanaaliin akkamiin hiikamaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartii diimtuu uffata aadaa halluun isaa gurraachaa fi adii tuttuqaa qabu uffattee shaggooyyee sirbaa jirtudha. Isheenis mormatti callee adii akkasumas callee mukaa halluu keelloo qabu godhatteetti.

Meeshaalee adda addaa bakkaa bakkatti sochoosuuf meeshaaleen harkaan fayyadamnu maashinoota sasalphoo kan jedhamanii fi humna salphaan dhiibamui yookaan harkifamuu danda'anidha. Meeshaan Kunis harka lamaan qabuun dhiifama. Kaarollaan maashina humna baay'isudhaa?

Fiigdonni biyya Itoophiyaa injifannoo biyya isaanii sirriitti mirkaneessaa jiru. Kanaafuu cimsanii fiiguuf leenjii fi shaakallii barbaachisu fudhachaa jiru. Uffata alaabaa biyya isaanii wabu uffataniiru. Ati fiigdota moo taphattoota irra jaalatta?

Manneen nyaataa fi dhugaatii kan baarii fi reestoraantii jedhamanii waamaman Akka hoteelaatti kan nama dhuunfaa yookaan garee namoota waliin biizinasii banataniin kan banamudha. Mana kana keessas waan baay'eetu Jira. Dhugaatiin achitti argaman kam fa'aa?

Kiiboordiin ammayyaa hedduun isaa kan kaa'amu teessuma mataa isaa kan akka saanduqaatti tolfameef keessa kaa'ameetu. Yeroo barbaachisetti baasuun taphachuu akkasumas teessuma isaaf qophaa'e bareedaa ofumaa qaba. Kiiboordii gosa akkanaa kana beektaa?

Daa'imman dubaraa sadii gateettii walii isaanii qabatanii jiru. Mucayyoo isheen gara fuulduraa uffata aadaa uffattee jirti. Cina isaaniitiin meeshaa aadaa harkaan hojjetame kan nyaata keessa kaa'achuuf oolutu jira. Uffatni aadaa mucayyoo sanaa kan eessaati?

Tajaajilli lammummaa Oromiyaa keessatti kennamaa jiru baay'ee gaariidha. Uummanni keenya rakkoo isa mudateef nama isa bukkee dhaabbatu yeroo argatu abdii qabaata. Kanaaf dhimmi kun walitti fufinsaan kennamuu qaba. Waliin gahinsi isaas hirmaannaa abbootii qabeenyaa barbaada. Tajaajila kana kan kennuu qabu eenyu ta'uu qaba?

Dargaggeessa uffata aadaa Oromoo Walloon faayamee ulee qabatee dhaabbatudha. Aadaan ofii ibsituu yookaan ammoo calaqqee eenyummaa ofiiti. Eenyummaan kee akka sabaatti itti fufinsa akka qabaatuuf aadaa, afaanii fi duudhaa kee irratti hojjechuun barbaachisaadha. Aadaa keenya guddisuuf maaltu nurraa eegama?

Biqilaan muuzii waan akka warqee fakkaatu naannoo tokko baay'inaan kan marguu fi hidda isaatiin baay'atee kan wal horudha. Innis erga guddatee firiiwwan buufatee booddee firiin isaa kutamee akka diimatu ta'a. Ati biqiltuu muuzii dhaabuu beektaa?

Mukti tokko jirmi isaa muramee erga lafa turee booddee yeroo tokko tokko qoraan yoo jirmi sunimmoo qal'aa ta'e akka uleetti nu fayyadamuu danda'a. Yoo furdaa ta'e gargar baqqaa. Ulee muruuf maal barbaachisaa?

Jookii bishaanii fi wantoota dhangal'oo biroo ittiin buusuuf nu tajaajiludha. Jookin kun bifa bifa bareedaa fi halluu miidhagina qabuun kan tole yoo ta'u, qabannaa ittiin buusan illee kan qanudha. Jookiin maaliif nu gargaaraa?

Ijoollonni ati argaa jirtu kun aadaa biyya kamii hordofu? Baay'inni isaanii hoo meeqa? Uffata isaanii irraa amantii isaan hordofan tilmaamuu ni dandeessaa? Manni duuba isaanii jiru kun maal irraa kan ijaarameerudha?

Daraaraan suufii gosoota abaaboo keessaa tokkoo fi kan halluun isaa keelloo ta'edha. Suufiin biqilaa faca'ee kan waan akka zayitaa fi gosoota dibataa adda addaa hojjachuuf ooludha. Biqilaan suufii margee maal fakkaata?

Horii lafa baadiyaa miidhagaa ta'e keessa dheedaa jiran, kan mukeenii fi lafti isaa magariisa uffatee argamu. Suuraa waqtii gannaa yoo ta'u, hurrii fi duumessillee ni argamu. Bu'aan horsiisa horii irraa argamu maal fa'idha? Jireenya baadiyaa kan magaalaan maaltu adda taasisa?

Oduun televezyiinii yeroo baay'ee kan beekamu miidiyaa televezyiinii irratti oduulee yeroo sa'aatota oduutti dhiyaatan ta'ee miidyaalee biroorraa kan adda godhu namoota bifa viidiyoodhaan dhiyeessuun hojjata. Televezyiiniin fayidaalee akkamii namaaf qaba?

Jireenya ofii gaggeeffachuuf nama kophee isaa qulqulleessu irratti argamu argina. Namni kun kophee dubartiif qulqulleessaa kan jirudha. Nama hojii hin tuffane, uffata danbii isaa uffatee jira. Shamarroonni kophee namaa ni qulqulleessuu?

Gabaan bakka oomishni garaa garaa itti gurguramudha. Bakka kanatti oomishni kan akka Moosee, Kaarotii, Qullubbiifi kanneen biroo achitti gurgurama. Jiraattonni naannoo sanaas haala salphaadhaan dhaqanii bitatanii itti fayyadamu. Kanaaf gabaan bakka argama sona soorataati yoojenne arbeessuu hinta'u. Gabaa keessatti daldaltoonni hariiroo gaarii qabuu?

Suuraa kana irratti kan agarru buna meeshaa biyyee suphee irraa hojjetame maqaan isaa jabanaa jedhamun danfaa jirudha. Jabanaan kun halluu gurraachaa fi magaala walmakaa qaba. Bunni namoota baayyee biratti jaalatamummaa qaba.

Mana gurgurtaa meeshaalee miidhaginaa keessa gaafa seennee warqee, meetii akkasumas meeshaalee barbaadnu kamiyyuu filanni bakki keessaa filanni meeshaa akka tirii wayii irratti hundiyy kaa'amanii arganna. Meeshaan miidhaginaa kan mormaa ati jaallattu isa kamii?

Abbaan manaa fi haati manaan namoota mana tokko keessa erga wal fuudhanii kaasanii mana tokko keessa akkasumas siree tokkorra waliin ciisan kan ilmaan hedduu waliin godhachuu danda'anidha. Miseensonni maatii tokkoo eenyu fa'i?

Ayyaana dubartootaa keessattuu kan amantaa musliimaa keessatti dubartoonni hedduun amanticha hordofan bakka tokkotti walitti qabamanii ayyaana sana waliin kabajatu. Tokko tokko sirbaa, shubbisaa fi dibbee rukutaa. Dibbeen gosa meeshaa muuziqaatii?

Biiroon aadaa fi turizimii oromiyaa qabeenya uumamaa oromiyaan qabdu beeksisuu keessatti gahee leencaa bahata. Yeroo ammaa oromiyaan bakkeewwan hawwata turizimii hedduu kan qabduu fi kana maraa ni beeksisuu. Biiroon dhaabbata kanaa eessatti argamaa?

Molokseewwan amantaa kaatolikii biyyaa biyyatti garaagaradha. Addunyaa kanarraa biyyooni amantaa kana hordofan hedduun moloksee beekamoo akka amantaa isaaniitti fudhatama qabu ni qabaatu. Dhiirri moloksee ta'uu danda'aa? Dubarri hoo akkami? Kamtu dhorkama?

Gaggeessitoonni ol'aanoo biyyoota waliin marii gaggeessaa jiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa harka bitaatiin; ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad immoo harka mirgaatiin taa'anii jiru. Namni tokko immoo gidduu isaanii jira. Alaabaan jara sadeen bakka bu'an duuba isaaniitti fannifamee jira.

Kun yeroo ayyaana, qophii adda adda irratti, cidha, eebbaf kkf irraatti kan qoophaahudha. Qophiin kunis biqilaan bifa magariisa qabu lafa irratti hin faffaca'a. Ixaanni ni qabsifama Daabbon ni tolchama Fandishan ni akaama Qophii kana wanti adda taasisu maalidha?

konkolaataan kun taaksii jedhama. konkolaataan taaksii kun halluu magariisa kan qabudha. Taaksiin namoota geejjibuuf kan gargaaru yoo ta'u namoota muraasa kan baachuu danda'udha. Bakki oomisha konkolaataa taaksii kanaa eessadha? gatiin konkolaataa kanaa hoo meeqa?

Waggoota muraasa dura ministeerri muummee doktar Abiyyi Ahmad tapha kubbaa miilaa kan Itoophiyaa yeroo isaatti eegalchiisee ture. Kunis istaadiyoomii taphaa erga ijaarsisee booddee kan isaan waliin taphatedha. Namni kun kilaba osoo hin galiin akkamiin taphachiisan?

Namoonni lama fuldura namoota baayyee ta'aanii mari'achiisaa jiru. Namoota sana keessa saalli dhalaas dhiirris jiru. Barjaan halluu adii qabu barreeffamee fuula namootaa dura jira. Namoonni kunniin dhimma kam irratti mari'achaa jiru?

Dhugaatii bishaan qulqulluu kan warshaa keessatti bifa qulqullinni isaa eegameen oomishamedha. Albuudota gosa garaa garaa qaama namaaf barbaachisan kan ofkeessatti qabatedha. Bishaan dhugaatii qulqullina qabu fayyadamuun dhukkuboota sababa bishaaniin dhufan hangam nurraa ittisa?

Meeshaa dhalli nama wantoota garagaraa ittin muruuf itti gargaraamu yemmuu ta'u, innis bakka qabanna fi qara ittin waa muruu danda'u kan qabudha. Akkasumallee faayidaan isaa yeroo baay'ee hoteela garagaraa keessatti wantoota Albeen kutuu hin dandeenye ittin muranidha.

Maashiniin herreegduun kan ittiin qooyyaboota herreegaa hundumaa salphaatti osoo yeroo hin fixiin hojjachuu dandeenyudha. Innis gosoota hedduutu jira. Kan ammayyaa yookaan kan saayinsawaa ta'uu danda'a. Gosoota herreegduu naannootti argitee beektu kan akkamiiti?

Namoonni muraasni toora galanii miilla walii dhiqaa jiru. Namoota miila dhiqachaa jiran keessaa tokko luba mana amantaati. Akkanatti namoonni wal kabajuun miilla walii dhiquun aadaa fi safuu hawaasa tokkoo waan cimsuuf jajjabeeffamuu qaba.

Dubartoota lafa baadiyaa keessa lama ta'anii walqabatii dhaabbatan, lafti isaan irra jiran lafa magariisa yoo ilaalan nama hawwatudha. Miidhaa akkasumas barmaatilee duubatti hafoo dubartoota baadiyaa irratti raawwataman akkamitti xiyyeeffannaan itti kennamee saaxiluun danda'ama?

Suuraan kun fakkii konkolaataa qaalii ta'e kan halluu adii qabduuti. Akkasumallee naannoo konkolaataa kanaa konkolaattonni biroon biqiloota jala dhaabbachaa jiru. Gamoon naannoo konkolaataa kanneeni jiru kun halluu maaliin dibamee jira?

Goosota dibata kan ta'e yeroo baay'ee dubartoonni kan baay'inaan itti fayyadaman kan nutti agarsiisudha. goosonni dibata kana gosa shan kan ta'edha. Akkuma kanalle bifti isaanii gargaridha. Faayidaan isa rifeensa mataa keenya fayyumma fi caccabinsa irra oolchudhaf baay'ee kan gargaruudha.

Namoonni miidiyaa televezyiinii irratti oduu gaafa gabaasan sagalee isaanii qofaa osoo hin taane suuraa isaanii dabalatee viidiyoo wantoota achi keessatti ta'aa jiranii ni argamu. Isaanis saatalaayitiirraa dhufu. Saatalaayitiin akkamiin odeeffanoo ergaa?

Bakka hambaa fi kuusaa seenaa qabaachuun tokkummaa fi eenyumma saba tokkoo cimsuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Iddoon kun bakka kuusaa wantoota durii uummataaf, uummataan ijaaramedha. Bakka akkasii deemtee beektaa?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa diikooriiti. Diikooriin kun ammoo mana keessatti bareedee hojjatamee kan jirudha. Innis gosoota afuuffee halluu garagaraa qabu irraa hojjatame. Guyyaa maaliifaa hojjatama?

Biiroon komunikeeshinii oromiyaa loogoo halluun isaa keessatti cuquliisa, diimaa naannoo isaa jiruu fi keessatti immoo waan akka kirrii hedduminaan wal qabatanii jiranii fi niitoorkii fakkaatan qaba. Miidiyaan waan Akka niitoorkiiti.

Dokteera kabajaa biyya keenya kan ta'e doocter Abiy Ayimed yeroo isaan fulduraa sabaaa dhababtani biyaa keenyaaf erga dabarsaa jiran kan nutti agarsiisudha Akkasumallee cina isatti kan argamtu peeresidantii mgaala finfinnee kan taatee Addee Adaneech Abeebedha.

Waajjira hojii mootummaa keessatti teessoowwan hojjataa waajjira sanaaf mijatoo ta'an kan nama hin quuqnee fi gaafa irra taa'an naanna'uuf illee salphaa ta'e hundaaf kaa'amee jira. Maqaan teessuma kanaa maal jedhama?

Namoonni kun amantoota amantaa ortodoksii keessatti waaqa ykn uumaa isaanii galateffachaa jiranii waaqa isaanii kadhachaa jiraniidha. amantoon baay'ee kan baay'ataniidha. gaabii adii fi mataa isaanii waan akka adii maratanii kan jiraniidha. Namoonni kun eessatti waaqeffachaa jiru?

Meeshaa aadaa buqqee hadhaa'aa irraa kan tolfamu dha. Maqaan isaa qabee jedhamuun beekama. Naannoo baadiyaatti irra jireessaan kan argamudha. Meeshaan kun callee of irraa qaba. Yeroo ammaa kana waan jiru sitti fakkaata?

Namoota baay'inaan konkolaataa fe'umsaa yaabbatanii imaluuf jiran akkasumas dubartii kashaa baattee jirtu argina. Rakkoon hanqina geejjibaa kutaa biyyattii keessattuu baadiyaa keessatti hammaachuu irraan kan ka'e namni akka meeshaatti fe'amaa jira. Hanqina geejjibaa akkamiin furuun danda'ama?

Suuraan kun makinaa uffannaa ittiin hodhaniidha. makinaan kun baay'inaan kan jiruudha. akkasumallee gatiin isaa baay'ee qaalii kan taheef namoonni hedduun makinaa kan bitachuun hojii dhuunfaa isaan hojjechuun jireenya isaanii fooyyeffataa jiru. Namoonni makinaa kan hojii hojjechaa jira eenyufaadha?

Bakka kanatti kan argaa jirru iddoo buufata humna ibsaa 'elektirikiiti'. Naannoo humna ibsaa kanatti sibiilonni baay'een walitti hidhamanii jiru. Buufatni humna ibsa kun al tokko ijaarsisuuf humna maallaqa hangamii nama gaafata?

Suuraa kana irratti kana arginu suuraa ministeera barnoota kana ta'an Dr. Birhaanuu Naggaa yoo ta'u, isaanis waltajjii feestivaala ispoortii barattoota yuunivarsiitii irratti argamuun haasaa taasisaa jiru. Waltajjiin kun yoomii fi eessatti geggeeffame?

Namni kun taphataa kubbaa miilaa beekamaa maqaan isaa liyoonel meesii kan jedhamuu yoo ta'u tapha kubbaa miilaa keessatti nama injifannoo heddu galmeessedha. Liyoonel meesiin kubbaa miilan waancaa meeqa injifannoon xumure?

Meeshaaleen kunneen meeshaalee manaa yoo ta'aan kan irraa hojjetaman marga migira jedhamu erga gogee booda meeshaa mutaa jedhamun xaxama. meeshaalee kana yeroo baayyee namoota baadiyaatu itti fayyadama. faayidaan meeshaalee kanaa maalidha?

Poosteriin kun poosterii fakkiileefi barreeffama ofirraa qabuudha. Suuraa gamoo halluu adii qabuufi suuraa ministeera muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad irratti argama. Barreeffamni afaan Amaaraan barreeffames irratti argama. Poosteriin kun odeeffannoo akkamii dabarsaa jira?

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa balbala mukaa kan fakkaatu xaawulaa tokko irratti furtuuwwan adda addaa irratti fannifamanii jiranii fi gubbaa isaatti immoo barreeffama afaan ingiliffaan barreeffamedha. Kunis suuqiiwwan adda addaatti kan argamudha.

Dargaggeessa rifeensa luuccaa dheeraa qabu, kan dhaabbatee jiru argina. Dargaggeessi kun rifeensa waan guddifateef shakkamuu ni danda'a. Tarii nama lammummaa dhaan Itoophiyaa ta'edha. Dhiironni rifeensa guddifatan Afirikaa keessatti akka maaliitti ilaalamu?

Dhugaatiin lallaafaa Koka Kollaa kan alkoolii of keessaa hin qabnee fi nama hin macheessine yoo ta'u namoonni baay'een kan dhuganidha. Dhugaatiin Koka Kollaa kun biyya Itoopiyaa keessatti kan oomishamaa ture yoo ta'u yeroo ammaa kana oomishni isaa maaliif dhaabbate?

Suuqiiwwan tokko tokko keessatti oomisha adda addaa kanneen akka urgooftuutti nu fayyadanii fi gabaa keessatti gabaa baay'ee qaban ni jiru. Namni oomisha kana gurgurus baay'ee bu'aa qabeessa. Fayidaan isaanii maalidhaa?

Sa'aatiin seekkoo sa'aatii yeroo baay'ee keenyaa manaa irratti maxxanfamuu fi lakkooftuun isaa waan akka shiboo qal'aa fakkaatu kan lakkoofsa bifa wanta boca geengoo qabu irratti barreeffamee jirudha. Isin manatti sa'aatii kam fayyadamtu?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa haala teessuma lafaa nutti agarsiisu dha. Lafti kun lafa gaarreenifi lafa diriiraa of keessaa qabdudha. Lafa kana maaltu irratti biqilee argama?

Iddoo gabaa kana wantoota galteewwan nyaataa ta'aan garaa garaa kanneen akka timaatima, raafuu maramaa, qoosxaa, qaaraa, kaarotii, loomii fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Faayidaa galteewwan nyaataa kunneen fayyaa namaaf qabu maalidha?

Kun, meeshaalee ijaarsaa keessaa tokko yoo ta'u, maqaan isaa bolokkeettii jedhamuun beekama. Bolokkeettiin ijaarsa gamoo fi kanneen birootiif oola. Oomishaaleen dheedhii bolokkeettii oomishuuf barbaachisan maal faa dha. Adeemsi bolokkeettiin ittiin oomishamu maal fakkaata?

Namoonni kunneen, namoota biiroo keessatti kompiitara fayyadamuun hojjachaa jiranii dha. Kompiitarri kun, kompiitara deeskitooppii dha. Maqaan Namna kompiitara yeroo jalqabaaf kalaqe eenyu jedhama? Kompiitarri , yeroo jalqabaaf bara kam fi biyya kamitti kalaqame

Dibatni gogiinsa rifeensaa fi qaama keenya irraa kan eegudha. Kanas kan argachuu dandeenyu mana kuusaa qorichaatti. Ajaja ogeessa fayyaan yoo bitanne fayyummaa keenyaaf ni barbaachisa. Maqaa dibatoota kanaa himuu ni dandeessaa?

Kilaboonni kubbaa miilaa gaafa kubbaa waliin taphatan namoota hedduutu daawwata. Keessattuu kilaboonni Awuroppaa gaafa tapha qaban namoota hedduutu sadarkaa biyyaatti ilaala. Tapha kana laaluuf paakeejiin ni jira. Paakeejiin televezyiinii kan gatiin isaa hir'atu akkamiin argamaa?

Daa'imman dubaraa naamusaa fi amala gaarii qabatanii akka guddataniif maatii isaaniirraa gorsaa fi ta'annoo cimaa barbaadu. Qaama isaanii illee akkaataa itti qabatanii fi qulqullina maatiirraa baratu. Ijoollee dubaraaf kunuunsa akkamiitu taasifamuu qabaa/

Namoonni baay'een walii wajjiin yeroo isaan hojii heojjechaa jiran kan nutti muldhisudha. Akkasumallee namoonni kun wal gargaarani muka waliif qaba jiran kan nutti agarsiisuudha. Namoonni kun maal hojjecha jiru jettani yaaddu? akkasumalle fuuldura isaanitti maaltu argama?

Harreen geejiba keessatti keessattuu naannoo baadiyyaatti filatamummaa guddaa qabdi. Haadholiiin keenya ba'aa isaanitti ulfaatu Harreetti fe'atanii bakkaa bakkatti geeffatu. Nyaanni Harreen soorrattus waantota magariisaa naannoo isaaniitti argamu marga fa'aati. Naannoo jiraattanitti Harree maaliif itti fayyadamtu?

Artiistiin dhalattuu Itoophiyaa kun, aartistii baay'ee beekamtuu sirba afaan Amaaraa sirbitu Asteer Awwaqa jedhamtuu dha. Dubartiin kun, dubartii akka addunyaatillee badhaasawwan tokko tokko fudhattuu dha. Bakki dhaloota aartistii kanaa kutaa Itoophiyaa isa kamii dha?

Abdiin suuraa yookiin taatee yaada namaa keessatti ka'u dha. Kitaabni kun Abdii fuudhee bifa suuraan yaada namaa keessatti kaasa. Harmeen qara ilaaltu daa'ima qabattee jirtu irra jirti. Ati asoosama akkasii ni dubbistaa?

Barattoonni yeroo isaan mana barnoota isaani keessatti daree isaani keessa barnoota isaani hordofaa kan jiran kan nutti sgarsiisuudha. Akkuma kanallee uffata wal fakkatadhan faayamani kan jiranidha. Akkasumalle fuldura isaani kan jiru meeshaa teekinooloojii kan tahedha.

Faaya bareedinaf kan ooluu yeroo baay'ee shamarran keenya quba harkaa isanitti godhatani kan deemanidha. Akkuma kanalle faayi kun bifti isa keelloo kan ta'edha. Akkasumalle kaniinni itti godhatame jiru kun harkaa nama osoon taanee fakkii Ashaangulliti irrattidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura biqiltuu nyaataadha. Biqiltuun kun maqaan isaa boqqoolloo kan jedhamu yoo ta'u, nyaataaf fayyada. Boqqoollon biqiltoota nyaataaf oolan keessaa tokko yoo ta'u, baala babal'aa fi dhedheeraa ta'e qaba.

Huummoon gosa allaattii beekamoo ta'an keessaa tokkoo fi halluu gurraacha qabu qaamaanis baay'ee guddaa hojjaa dheeraa qabuu fi afaan isaa dheeraa akkasumas mormi isaa jalli diimaadha. Huummoon gosa nyaataa akkamii nyaatee jiraata?

Namni kun eenyudha? Namni kun ministeera barnootaa yeroo ammaa Itiyoophiyaa maqaan isaa Birahaanuu Naggaa jedhamudha. Birahaanuu Naggaa rifeensi isaa moluu yoo ta'u uffata halluu adii fi gurraacha qabu uffatee namoota biroof dubbii gochaa jira.

Bakkeewwan hojii hundatti waantonni hojiin sun ittiin adeemsifamu jira. Isaan keessaa tokko meeshaa ittiin oolmaa hojichaa galmeessanidha. Innis Kompiitaraafi Galmee waraqaa irratti ta'uu danda'a. Kana malees hooggantoonni kutaa hojii mijataa ta'e keessa taa'anii hojjechuun argaadhaaf bayeessa. Bakki hojii keessan kutaa hoogganaa qabaa?

Kophee dhiiraa halluu adii qabu akkasumas teessuma irra tahaa jiru agarra. Kopheen kun teessuma halluu magariisa qabu irra ka'amee jira. Teessumni sun teessuma sibila irraa hojjetameedha. Gatiin kophee kanaa meeqa tahuu dandahaa?

Kan as irraa kun, mana dallaa dhagaa irraa hojjatame keessa jiru yoo ta'u, manichi haalluu cuquliisa ta'e dibamee mul'ata. Manni yokin ijaarsi kun maqaan isaa maali? Faayidaan ijaarsa kanaa maali yokin manni kun kaayyoo maalitiif ijaarame?

Namoonni sagantaalee adda addaa deemanii namoota uummata biratti beekamoo ta'an akkasumas artistoota adda addaa yoo argan daandii irratti qabuudhaan suuraa waliin ka'u. Kunis yaadannoof kan ooludha. Nama beekamaa waliin ka'uun beekamaa nama godhaa?

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame mata dureen isaa Jireenya qaxalummaa jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Injinar phexros Biradaa nama jedhamudha. Kitaabni kun waayee maalii dubbata?

Namoonni kunneen lameen eenyu fa'aadha? Namoonni kun lameen namoota siyaasaa yoo ta'aan maqaan isaanii Abiyyi Ahimeed mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa fi Hayile Maariyam Dassaaleny mootummaa Itiyoophiyaa duraanii alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa qabatani dhaabbatanii jiru.

Andu'alam Gosaa artistoota oromoo sirbaan beekaman keessaa tokko ta'ee sirboota gosoota adda addaa kan baasee qabudha. Innis sirba kan aadaa, kan uummataa fi qabsoo hedduu qaba. Sirboota isaa keessaa kam jaallattaa?

Barattoonni barnoota hawaasaa baratan gosoota diippaartimentii adda addaa barachuuf carraa qabu. Isaan keessaa tokko kan ta'e barnoota seeraa kan wal qixxummaa irratti hundaa'uun namootaaf murtee kennuuti. Hojiiwwan abbaa seeraa maali?

Mallatoon kun maali dha? Mallattoon kun madaala yoo ta'u hiikni isaa immoo walqixxummaa bakka kan bu'uudha. Namoonni harka wal fuudhani fi kaartaan addunyaa halluu cuquliisaa fi magariisa qabu ni jira.

Guddina magaalaa tokkoof babal'inni murteessaa dha. Daandiiwwan argaa jirru kunneen bifa ammayyaan kan hojjetamanii jiran yoo ta'u, magaalaa miidhagsuu keessatti shoora guddaa qabu. Maqaan magaalaa kun maal jedhama? Mootummaan kana keessatti qooda maal qaba?

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa maqaan isaa Dr. Abiyi Ahimeed kan jedhamu yoo ta'u uffata halluu gurraacha, adii fi diimaa of keessaa qabu uffatee jira. Dr. Abiyi biyyaa tanaaf maal hojjetan?

Atileetonni Itoophiyaa yeroo biyya bakka bu'anii biyyaaf fiigan uffata alaabaa Itoophiyaa bakka bu'uu fi halluuwwan magariisa, keelloo fi diimaa qabu uffatu. Itoophiyaan atileetota hedduu qabdi. Atileetiksiin maal fa'aa of keessaa qaba?

Shamara bakka addaa addaatti deemuun namoota waliin gaaffii fi deebii taasisaa jirtu akka tahe kan namatti himuu dha. Isheenis gara maamila ishee yookiin immoo keessummaa ishee ilaaluun yaada kan gaafachaa jirtuu dha. Isheen gaaffii akkamii gaafachaa jirti?

Waanti bishaan yookiin dhangala'oo biraa qorrisiisu firiijii jedhama. Kana malees, nyaata yeroo dheeraaf tursiisuuf ni gargaara. Kunis naannolee gammoojjiitti fayyada. Magaalonni ho'aan meeshaa kana fayyadamu. Firiijiin kun gatiin isaa meeqa?

Namoonni ittoo erguma danfisanii iyyuu meeshaa itti namaaf dhiyeessan qabu. Messhaan kun sibiila irraa kan hojjetamuu fi qulqullina ittoo kan eegudha. Maqaan meeshaa kanaa maal akka jedhamu himuu ni dandeessaa?

Ijaarsi hambaa seenaa yokin siidaan kun, siidaa maalii jedhamuun beekama? Siidaan kun, magaalaa biyya Itoophiyaa keessaa eessatti argama? Siidaan kun, yeroo ijaaramu faayidaa yokin kaayyoo maalitiif ijaarame? Siidaan kun, bara kam keessa ijaarame?

Gamoo dheerina qaban heedduudha. Akkasumas naannoo gamoo kanaatti fakkiin daraaraa halluu cuquliisa qabu jira. Barreeffamni eenyummaa gamoo sanaa ibsu Afaan Amaaraan barreeffamee jira. lakkoofsi bilbilaa illee jira. Gamoon kun gurgurtaaf dhiyaatee?

Gammoojjiin lafa naannoo hanqina roobaa qabaachuun beekamaa ta'ee sababa nanqina roobaan biqilaan baay'een naannoo hin jirredha. Naannoo gammoojjiitti biqiloota miciree fi gabaabootu argamu. Naannoo kee keessa naannoon gammoojjii beekamaan jiraa?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa lafa gabaatu. Lafa gabaa kanatti ammoo kan argamu harmee wantoota gara garaa gurguraa jirtudha. Kuduraafi muduraan asirratti argaa jirru kun maqaan isaanii maali?

Namoonni kun oomisha simmintoo oomishama kan jiraniidha. simmintoo kana oomishuu dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba. innis mana ittiin hojjechuuf, wantoota addaa addaa ittiin hojjechuuf nama fayyada. simmintoo kana eenyutu oomisha? eessatti oomishama? dhala namaatiif faayidaa maalii qaba?

Jeedalli diimtuun bineensa sardiidaa fakkaattu kan bifaan baay'een ishee diimtuu fi adii makaa taatee biyya keenya Itoophiyaa qofaatti argamti. Isheenis kan jirtu paarkii gaarren baalee qofa. Bineensi kun maal nyaattii?

Magaalaa Finfinnee hedduu keessatti misooma koriidariin booddee jijjiiramoonni ijaan mul'atanii fi namni dubbachuu danda'u mul'ataa jiru. Kunis daandiin konkolaataa qulqulluu fi kan namootaas kophaatti hojjatameera. Misoomni kun biyyaa gumaacha akkamii qaba?

Bineensi xuqaa jedhamtu kan gosa hantuutaa taatee fi guutummaatti wal fakkaatan garuu eegeen ishee bal'aa fi daabee kan qabudha. Bineensi kun naannoo warqeen jirutti warqee nyaattee jigsiti. Isin jalaa nyaattee beektii?

Meeshaan kun meeshaa ibidda irratti bobeessuu fayyaduudha. Meeshaan kun keessa isaatti waan akka daaraa ibiddaa mul'achaa jira. Meeshaaleen akkasii biyyee suphee irraa waan hojjetamaniif salphaatti cabuu danda'uu. Kanaaf of eeggannoon fayyadamuun gaariidha.

Nyaata baay'ee miidhagaa fi baay'ee nyachuuf kan namatti tolu fakkii kanarra argina. Akkuma kanallee nyaanni kun gosa garaagaraa irraa kan hojjetamedha. nyaanni kunis gosa baay'ee irra bifa bareeda ta'en hojjetame kan ba'edha. Gatiin nyaata kana meeqadha jettani yaaddu?

Uffata aadaa naannoo ishii uffattee, mi'a miidhaginaa kan akka callee mormaa fi adda ishiitti godhattee dubartii dhaabachaa jirtu argina. Uffata gurraachaan mataa ishii hidhattee kan jirtu dha. Qomoon ishii eessadha?

Alaabaawwan kunneen ,alaabaa biyya Itoophiyaa bara bulchiinsa mootota garaa garaa mootii Yohaannisii kaasee hanga bulchiinsa ammaatti jiruu dha. Alaabaawwan kunneen hundi isaanitu, haalluuwwan magariisa ,keelloo fi diimaa of irraa qabu. Garaa garummaan alaabaawwan kannneenii maali dha?

Konkolaataan geejiba namootaa gurguddaan baay'inaan argamuun imala namootaa salphisuu keessatti gahee guddaa qaba. Waliin gahinsi isaa bakka tokko tokkotti hir'ataa ta'uyyuu; Magaalaan rakkoo geejibaa hinqabne hedduutu jira. Haata'u malee kanfaltiin kanaaf kanfalamu yeroo ammaa nuffisiisaa ta'aa dhufeera. Naannoo keessanitti hir'inni konkolaataa jiraa?

Abbaan gadaa nama sirna gadaa keessatti aangoo sirna sana gaggeessuu fi waggoota saddeetiif aangoo bulchiinsaa qabudha. Namni kunis mana mataasaa kan alaabaa halluuwwan abbaa gadaan ijaaraman keessatti hojjata. Mana abbaa gadaa agartee beektaa?

Shubbisni saboota garaa garaa biratti akka aadaatti fayyadaa jira. Shuubbisni kunis gareefi dhuunfaadhaan kan adeemsifamu yoota'u; Mallattoo sabootaas ta'eera. Innis uffannaafi meeshaalee yeroo sana hojii irra oolan qabaachuun isaa sirnaawaa isa taasisa. Shubbisni madda galii ta'uu danda'aa?

Kun, Itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa duraaniiti. Aangawni kun, maqaan isaa Obboo Dammaqa Makonnin kan jedhamu yoo ta'u, muummee ministeerotaa sadi: Mallas Zeenaawii, Hayila Maariyaam Dassaalany fi Doktar Abiy Ahimad waliin hojjateera. Bakki dhaloota isaa eessa?

Biyyootn addunyaa hedduun kanneen waraanaan wal sossodaachisan meeshaa waraanaa kan biyyoonni hedduun soaadatan niwukilarii oomishuu irratti xiyyeeffatu. Meeshaan waraanaa kunis baay'ee summaa'aa fi kan biyyoonni sodaatanidha. Niwukilariin maadhaawwan akkamii geessisaa?

Gaazexaa waayee biizinasii fi caarrataatiin wal qabatu gaafa maxxanfamu ulaagaa namoonni caalbaasii sanarraa guutuu qaban hundumaa lafa kaa'a. Innis sarara sararaan toora galchee akak bareedutti barreeffama. Ulaagaan caalbaasii qopheessuu maali?

Itoophiyaan biyya sabaa fi sab-lammoota garaa garaa kan taatedha. Namni ilaalu jirru kun saalaan dubara kan taate, callee danuu morma ishiitti marattee kan jirtudha. Itoophiyaa keessaa nama naannoo kamiiti sitti fakkaatti?

Biqilaan bunaa tokko gaafa firiin ija isaa diimatee funaanamuuf gahuutti dhiyaatu qolli isaa inni alaa baay'ee diimatee bareeda. Jalaa kaasee haga gubbaatti kan diimatudha. Gaafa diimatee funaanamuuf jedhu akkam Akka bareedu

Gaazixeessituu kan taatee yeroo isheen sagalee guddistuu qabattee miidiyaadhaf ibsa kenna jirtu kan nutti muldhisudha. Akkasumallee shamarri kun baay'ee kan bareeddu fi haalli uffanna ishee baay'ee kan bareedudha. Dubarri kun miidiyaa maalii irratti ibsa kenna jirti jettani yaaddu?

Gaafa bakkeewwan adda addaa deemtu keessattuu magaalotaa fi waajjiroota hojii adda addaa deemnee gaafa manneen gargar baasuun ulfaatu mallattooleen daandiirra dhaabbatanii gara mana barbaadneetti nu qajeelchan jiru. Mallattolee kana maal jennaan?

Shiroo mana nyaataa aadaa adda addaa keessatti gaafa hojjatanii dhiyaatu distii suphee keessatti shiroo dabalanii jalaa fi gubbaan immoo meeshaa akka leemataa garuu xixiqqaa ta'een jalaa fi gubbaan qadaadu. Leematni maalirraa hojjatamaa?

Namtichi kun itti gaafatamaa waraanaa kan taheedha. innis itti gaafatamaa waraanaa Itoophiyaa kan ta'aaniidha. akkasumallee alaabaa eenyummaa biyya tokkoo ykn ibsituu saba tokkoo tahee fi alaabaa Itoophiyaa kan taheedha. alaabaan ibsitu biyya tokkoo akkamitti tahe jettee yaadda?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa barjaa kan mana tokko irratti maxxanfame innis kan manichi mana nyaataa ta'uusaa himudha. Mana kana keessa nyaataa fi dhugaatiiwwan adda addaatuu jira. Manichis alaa fi keessaan teessoon guutuudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; miidhaan nyaataaf qophaa'e maaddirra jiru yommuu ta'u, kan maaddira jiru kunis daabboo, ittoo gogagosi, buddeen gogaafi bookaa dhugaatif qophaa'eeru ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha.

Kuduraa fi muduraa kan ta'e Abuukaadoo jedhamuudhan kan beekamu, yeroo baay'ee dhala namaaf faayida gudda kan qabudha. Faayida inni qabus gogaa qaama ofitti yoo dibatan kan namaaf bareechudha. Faayidaan abuukaadoo kana kan biraan maaliidha jettani yaaddu?

Namoonni kunneen uffata aadaa oromoo uffatanii dhiichisaa ka jira yoo ta'u hundi isaanii harka isaanitti ulee qabatanii jiru. uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, adii, gurraacha, magarisaa fi kanneen biroo of irraa qaba. dhiichisni yeroo akkamii dheechifama?

Namoonni magaalota gurguddoo keessa gaafa deeman konkolaataan sababa baay'atuuf konkolaataa dhaabsisuu hin barbaachisu. Isaanis suuta jedhanii konkolaataa olii fi gadi adeemu osuma inni adeemuu daandii qaxxaamuru. Seera tiraafikaa eeguu dhabuun balaa akkamii fidaa?

Suuraa kanarratti ammoo namoota baayyatanii hiriiraan deemaa jiran argaa jirra. Namooni kunneen saalaan dubartootadha. Akkasumas dubartoonni kunneen uffata aadaa uffatanii kan jiranidha. Konkolaataan fe'umsa uumataa duuba isaanii jira. Maal hojjachaa jiru?

Biyyi tokko guddachuu kandandeessu qonna irraa gara induustiriitti cehaa yoodeemtedha. Kana jechuun oomisha qonna irraa argattu hunda akkuma jirutti gara alaatti ergite taanaan Kisaaraa keessa galaa adeemti. Kanaaf warshaalee baay'isaa; Induustirii dhaabaa deemnaan gaariidha. Aarriifi xuraawaan achi irraa bahu rakkoo hammamii geessisa?

Uffata aadaa uffattee, faaya miidhaginaa mormaa fi adda ishiitti godhattee dhaabbachaa jirti. Moonyeen sibiila irraa hojjetame immoo duuldura ishii jira. Siinqee harka ishiitti qabattee dhaabattee jirti. Harmeen kun aadaa naannoo kamii hordofaa jirti?

Namoonni meeshaalee adda addaa kaartoonii keessatti saamsan calqaba oomisha dhaabbata isaanii sana walitti qabanii erga baay'isanii booddeedha. Isaanis kanaan booddee kaartoonii guddaatti naquun jabeessanii itti cufu. Wantoonni isaan ittiin cufan maal fa'ii?

Kan asirratti argaa jirru kun ammoo namootadha. Namoonni kun baayyina kan qabanidha. Namoonni kun namoota umurii gara garaa irra jiranidha. Ijoollee irraa hanga nama guddaatti kan jiranidha. Baayyinni namoota kanaa meeqa?

Bakka kanatti kan argaa jirru fakkii meeshaaleen dibata qaamaa fi rifeensaa qaban argamaa jiraniidha. Dibatni argaman kun gosoota adda addaati. Dibatni akkas akkasi yeroo qaama keenya ykn rifeensa keenyatti naqaman miira akkamii namatti dhageessisu?

Namoonni karaa fagoo imalan konkolaataatiin adeemu. Konkolaataawwan kun iddoo adda addaas haa ta'u, iddoo wal fakkaataa deemuuf mi'aa fi namoota fe'achaa jiru. Namoonni tajaajila geejjibaa haal gaariin argachuu ni jiruu?

Dhaabbatni insuraansii Itoophiyaa yeroo tokko tokko beeksisa gurgurtaa aksiyoonaa ni baasa. Kana jechuun namoonni bitachuu barbaadan akka filannoo isaaniitti kan isaaniif ta'u bitachuu danda'u. Hammi qarshii ittiin aksiyoona kana bitanii meeqa?

Diikooriin kun ammoo diikoorii guyyaa dhalootaaf qophaa'ee dha. Diikooriin kun afuuffee baayyee gosa gara garaa irraa kan bareechamee hojjatame dha. Barreeffamni achirra jiru kun ammoo barreefama baga dhalatte jedhudha. Guyyaa dhaloota kee akkanatti kabajattee beektaa?

Dhaabbileen sooftiweeriin hedduun gaafa namoota qacaruuf bakka duwwaa qabaatan beeksisa barreeffamaa qacaraa jiraachuu isaanii ibsu biratti sagalee guddiftuu fi namoota poostarii sanarra taa'anii kompiitaara fayyadaman qaba. Dhaabbata sooftiweerii jechuun maalidhaa?

Maatii jaalala qabuu fi maatii baay'ee miidhagoo ta'aan yeroo isaan walii wajjin nyaata gosa garagaraa fi dhugaati filatama fi faayyumma namaf faayida gudda kan qabu aannan dhugaa jiran kan nutti muldhisudha.

Kan as irratti arginu kun, kophee miilaati. Kopheen kun, uffata furdaa fi wantoota biroo irraa kan hojjatame yoo ta'u, haalluu gurraacha fi haala hidhaa kophee immoo haalluu adii qaba. Adeemsa fi haalli kopheen miilaa akka kanaa kun ittiin hojjatamu maalfaa dha?

Foon waaddii nyaata baay'ee filatamaa ta'edha. Nyaanni kun Foon mummuramee mi'eessituun baay'een itti naqameetu waadamee soorataaf dhiyaata. Foon baay'inaan nyaata kana yeroo hojjetan waan argamuuf dharraa nama baasa. Mi'eessituun itti dabalamee hojjetamu maalfa'aati?

Teessuma sibiilaa halluu gurraacha qabutu minjaala halluu adii qabu wajjin cina balbalaa ta'aa jiru. Teessumni sun iddoo lafa biyyee qaburra ta'aa jira. Akkasumallee minjaalli sun saanduqa sadii qaba. Meeshaaleen kunniin maal irraa hojjetaman?

Dubara tokko yeroo isheen mana qulqulleessa jirtu kan nutti agarsiisuudha. Shamarri kun mana baay'ee bareedaa fi baay'ee guddaa ta'ee keessa qofa ishee yeroo isheen mana qulqulleessitu kan nutti muldhatudha. Akkasumallee mana keessa kan qulqulleessa jirtudha.

Dargaggoon kun uffata aadaa ummata oromoo uffatee dhaabbatee kan jiru yoo ta'u halluu uffata aadaa inni uffatee diimaa, adii, gurraachaa fi daalacha of irraa kan qabudha. Uffanni aadaa kun maal irraa hojjetama?

Konkolaataawwan dheeraan bakkaa bakkatti nama geejjiban yeroo hedduu ganama yookaan galgala bakka jedhan tokkoo ka'u. Fakkeenyaaf gara daangaa adeemuu yaada taanaan barii subii sa'aatii 10 yookaan 11 tti ka'a. Konkolaataa akkanaatii adeemtee beektaa?

Kophee shamarrani yeroo baay'ee shamarran keenya yeroo cidhaa fi eebba garaagaraa irratti kan godhatanidha. Akkasumalle dugda duuba isaatiin lafarra ol ka'aa kan ta'edha. Kophee kana biratti kan argamu akkasuma waan akka abaaba kan ta'e qodaa xiqqoo wayi keessa kan jirudha.

Meeshaan elektiriikii ittiin qooddanuu fi keenyaa manaa irratti sakkaanee humna ibsaa iddoo baay'eetti jiruu dandeenyudha. Inni halluun isaa adii fi waan diimaa ifus ofirraa qaba. Maqaan meeshaa kanaa maal jedhama?

Namoota beekamoo fi hojjettoota mootumma ta'an yeroo isaan toora galanii dhaabbatani toora, tooraan yaada isaani uummata taa'ee jiruf kenna kan jiranidha. Akkuma kanallee namoonni kun bakka bareeda fi baay'ee mijata ta'aa keessatti walii wajjin wal-gahii geggeessa jiran argina.

Sirbi gosoota aartii uummataa keessaa tokko ta'ee kan aadaa, duudhaa fi haalli jireenya hawaasa tokkoo bahee ittiin addunyaatti agarsiifamudha. Innis bifa walaloo fi yeedaloo qabuun kan dhiyaatudha. Dandeettii sirba sirbuu qabdaa?

Namni siyaasaa as irratti arginu kun, Doktar Dabratsiyoon Gabramikaa'eel jedhama. Namni kun, pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay ta'uun kan tajaajile yoo ta'u, siyaasa biyyattii keessatti shoora guddaa kan qabuu dha. Namni kun yeroo ammaa kana maal irra jira?

Allaattiiwwan gosoota hedduutu jira. Bifa isaaniitiin akkasumas uumama isaaniitiin garaa garummaa qabu. Gaarreniifi bosonni immoo iddoo oolmaa isaaniiti. Daawwachuudhaaf gara sana dhaquun dirqama. Sababni isaas iddoo argama isaanii waanta'eef haala salphaadhaan daawwachuuf gargaara. Allaattii gosa kamtu naannoo keessan jira?

Bataskaana laallibalaa bakka inni jiru yoo ilaalle lafa naannoo isaarraa gadi bu'aa ta'ee fi dhagaan itti naanna'ee jirudha. Manichis dhagaa tokkicha irraa bocamee kan ol bahee fi nama dinqudha. Dhagaa tokkorraa bocanii mana ijaaruun hin ulfaatuu?

Kuduraalee fi muduraaleen gosa adda addaa iddoo itti walitti qabamanii jiraniidha. Kuduraaleen kun burtukaanii, paappayyaa, anaanaasii, avokaadoo, muuzii fi kanneen biroonis jiru. Kuduraaleen kunneen iddo kanatti kan walitti qabaman bakka meeqarraa kan dhufaniidha?

Godambaa seenaa biyyaalessaa Itoophiyaa Godambaan bakka wantoonni seena qabeeyyiin haftee yeroo durii ta'an bakka tokkotti walitti qabamanii seenaaf ol kaawwamanidha. Wantoota ol kaawwaman kanas dhaloonni ilaaluun seenaa darban irraa barata. Godambaan Itoophiyaa eessatti argama?

Mana rifeensa kan ta'e yeroi namoonni rifeensa isaani sirreeffacha jiran kan nutti agarsiisuudha. Mana rifeensa kana keessa dubara tokko fi mucaa rifeensa sirreeffatu fi namicha rifeensa mucaa sirreessa jiru kan nuti arginudha.

Kun barjaa 'Ethiopian Korea War Veterans Memorial Park' jedhuudha. Barjaan kun barreeffama afaan Amaaraa, afaan Ingiliziifi afaan Kooriyaatiin halluu cuquliisaan barreeffame qaba. Halluun duubaa isaa immoo adiidha. Paarkiin kun maal faa of keessaa qaba?

Nageenya hawaasa tokkoo mirkaneessuuf walgahanii mari'achuun faayidaa guddaa qaba. Kana jechuun uummanni mari'ate rakkoo isaaf furmaata argachuu danda'a. Kunis dhufuu kan danda'u addadurummaa hooggantoota naannichaatiin yoota'e walitti fufinsa qabaachuu danda'a. Nageenyi haala kamiin dhugoomuu danda'a?

Burtukaana, muuzii fi bishaan daabdii irratti kan gurguraa jirtu argina. Dubartiin kun sanduuqa wantoota kana baachuu danda'uun fiddee gurguraa jirti. Burtukaannii fi muuziin fayyaaf gaariidha. Faayidaa isaanii kan biroo tarreessuu ni dandeessaa?

Dubaroonni yeroo hedduu bareedina qaama isaanii fi gogaa akkasumas fuula isaanii eeggachuu jaallatu. Kanaaf isaanis dibata fayyadamanii fi koolgeetii saamunaa ilkaanii waliin makuun dibata haaraa qopheeffatu. Dibata akkanaa qopheessuun dandeessaa?

Daabeen mataa irratti hidhatamu kan gogaa bineensa bosonaa jaldeessa daabee jedhamu irraa kan argamudha. Kanas namoonni mataa isaanii irratti uffachuun sagantaalee adda addaa irratti hirmaatu. Wanti akkanaa naannoo kee jiraa?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; hangafa bineensotaafi foon nyaachuun kan beekamu Leencadha. Leencii du'aa hin nyaatu, fayyaa qabee ajjeese nyaatudha. Leenci saafelli argamu kun garuu maal ilaalaa jiraa?

Sooressi addunyaa keenyaa kan qabeenyaan bakka guddaa jiru biliyeenarri Biilgeet jedhamu yeroo tokko haadha manaa isaa waliin wal hiikee ture. Kunis sababa rakkoo dhuunfaan ture. Sababa rakkoo isaan ittiin wal hiikan dhageesseettaa?

Dhugaatiin nama macheessu Kun waarshaa keessatti kan hojjetamu yommuu ta'u namoonni baay'een sammun isaani bashannansiisuuf fayyadamu yookaan immo ni dhugu akkasumas ille itoo dhuganii yero wajjin dabarsuuf. Dhugaatiin nama macheessu Kun maal maal irraa hojjetama?

Dubartiin tun lafa olka'aa marga lalisaa uwwifame keessatti saawwan tiksaa kan jirtu yoo ta'u saawwan isheen tiksaa jirtu bifa akka adii fi guurraacha of keessaa qabu. faayidaan saawwaan dhala namaaf qaban maali?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; peresedanti muummmee Itoophiyaa kan ta'an yommuu ta'u, haasa'a kan jiranifi yaadan ilaala dubbachaa kan ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha. Akkasumas alaaban cina isaanitti kan argamudha.

Bakka kuduraa fi muduraa goosota garagaraa kan ta'e yeroo baay'ee kanneen akka mangoo, abuukaado, muuzii fi kanneen kan fakkatan waliitti makaamuudhan nyaataaf kan oolanidha. Bakka kanatti immoo kan argaa jirru shunkurtaa diimaa, mangoo, abuukaado kan ta'edha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii taa'aanii jiraniifi akkasumas ammoo ijaarsa yookaan gamoo guddaan duuba isaaniitti kan argamudha. Namoonni kun gariin isaanii dibaabee qabatanii taa'aa jiru.

Barattoonni yeroo isaan barnoota isaani taa'aani barsiisa isaanii irra baraata jiran kan nutti agarsiisuudha. akkuma kanallee barsiisa isaanii gidduu isaani deeme yeroo inni hordoofa jiru argina. Akkuma kanallee barattoonni yeroo isaan yaadannoo barreeffacha jiran nutti agarsiisa. Yeroo barachaa turte mudannoo hin qabda

Suuraan as irratti argaa jirru kun suuraa konkolaataa ti. Konkolaataan kunis kan dhaabachaa jirtuu fi konkolaataa dhuunfaa kan taatee dha. Akkasumas ijaaarsotaa fi biqiltoonni adda addaa duuba konkolaataa kanaatti ni mul'atu.

Namoonni rakkoo qaroo fagoo fi dhihoo qaban fala akkamii aragchuu danda'u? Barreeffamni ati dubbisaa jirtu kun kanaaf deebii ni kenna sitti fakkaataa? Beeksisa kana hiikuu ni dandeessaa? Namni rakkoo qaroof asirraa fala aragchuu ni danda'aa?

Kun ,oomisha fuduraalee fi kuduraalee garaa garaati. Oomishoonni kun, maqaan isaanii kaarotaa fi raafuu kan jedhaman yoo ta'u, faayidaalee garaa garaa qaama namaatif qabu. Biqiloonni lamaan kun, haala qilleensaa akka kamii keessatti margu?

Yeroo ammaa barbaachisummaan isaa daran dabalee kan jiru humna elektirikii anniisaa guddaan socho'u kana dha. Kirriin ibsaa kun biyyaa biyyatti darbuun iddoo fagootti tajaajila. Bishaan Abbayyaa biyyoota fagoof tajaajila ibsaa akka kennu ni beektaa?

Mucaan dubaraa asirratti argaa jirru kun ammoo mucaa baayyee miidhagduu akkasumas rifeensa mataa ishee haala baayyee bareedaafi nama hawwatuun dhahattee kan jirtudha. Akkasumas faaya gurraa illee ofirraa kan qabfudha. Haalli sirreeffannaa rifeensashii kun kan aadaa eessaati?

Daa'imman kunneen meeshaa elektirooniksii tuttuquu irratti argamu. Baay'inni isaanii sadii yoo ta'u, hundi isaanii saalaan dubaradha. Bakka magaalaa hin taanetti argamu. Ijoollotatti meeshaa elektirooniksii kennuun miidhaa irraan geessisu ni jiraa?

Taphattootni kubbaa miillaa taphatan kun tapha kubbaa miillaa eegaluuf yookiin taphachuuf /jalqabuuf ispoortii ykn sochii qaama ho'ifannaa gochuuf qophii xumuraa jiru. akkasumallee uffannaan isaanii haala bareedaafii wal fakkaata ta'een kan nama hawwachiisuudha. Taphattoonni kubbaa miillaa taphachuuf sochii godhan kilapii eessaadha?

Gabaa kana keessa gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka muuzii, burtukaana, maangoo, avokaadoo, paappayyaa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Faayidaan kuduraalee fi muduraaleen qaama namaaf qabu maalidha?

Konkoolaata mana yeroo baay'ee namoonni dhuunfaadhan kan bitaatani itti faayyadaman kan taatee yeroo isheen daandii gubbarra dhabbattu kan nutti muldhisudha. Akkuma kanallee konkoolaata fe'isaa kan ta'e yeroonni dugda duuba konkoolaata kana dhabbatu nutti agarsiisa

Fakkiin kun qoricha dibataaf oolu yoo ta'u, innis kan inni oomishamu biqiloota naannoo keenyatti argamudha. Akkuma beekamu, osoo itti fayyadamne, naannoon keenya uumamaan qoricha fi biroon illee badhaatuu akka ta'e beekamadha.

Kookaa kollaan gosa dhugaatii lallaafaa kan halluun isaa gurraacha ta'ee fi qaruuraa xiqqaa miilii liitira dhibba sadii qofaa kan ta'edha. Innis gubbaa isaatti barreeffama maxxanfame qaba. Kookaa kollaan maalirraa hojjatamaa?

Biqiloonni kun, biqiloota baala gogaa qaqallaa ta'e qabanii fi daraaraa adii kan qabanii dha. Biqiltuun kun, jirma qaqallaa ta'e qabu. Maqaan biqiltuu kanaa maali dha ? Faayidaan biqiltuun kun, naannoof, namaaf kana malees beeyladootaaf qabu maali?

Taphattoonni kubbaa miilaa gareen faallaa ta'an gaafa kubbaa maliin mokan namni tokko akka tasaa kubbaa qabatee namoota lama garee tokkoo gidduu yoo seene tooftaa ittiin baafatu beekuu qaba. Tooftaan taphaa akkamiin baramaa?

Namoonni daandii irra gaafa deeman gaafa xuraa'aa daandii irraa argan yookaan wantoota isaan harkaa fayyadaman xuraa'aa sana bakka itti gatan qabu. Bakki isaas jajjaboo fi dhangala'oof garaagaradha. Kun teekinooloojii addaati.

Bakka kanatti kan argaa jirru suuraa namoota sadii kan uffata dheeraa halluu adda addaa qabu uffatanii jiraniiti. Namoonni kunneen monoksoota amantaa Kaatolikiiti. Isaan keessa tokko uffata adii uffata. Namoonni kunniin maal hojjechaa jiru?

Dargaggeessa rifeensa isaa filatee marxoo marxifatee taa'aa jiru argina. Rifeensa isaa keessas filaa kaa'atee kan jiru yoo ta'u Kunis aadaa karrayyuu Oromoo kan ibsu dha. Dargaggeessi kun aadaa isaa beeksisuu keessatti qooda akkamii qabaa ?

Naannoo kun iddoo buufata konkolaataa konkolaatawwan hedduun keessa bulanii fi namoonni iddoo garaagaraa deemaa ykn imalaan itti eeggataniidha. konkolaataan kunis xiqqaas ta'e guddaanis jiru konkolaataan kun namoota bakka tokkoo fudhuudhaan bakka tokkotti geessu. konkolaataan kun kan eenyuti? Iddoo konkolaataan kun jiru eessa?

Mana barnoota keesaatti yeroo barattoonni waliirra fagaatani qormaata fudhachaa jiran kan nutti agarsiisuudha. Akkasumallee baay'inni namoota argaa jirru kun namoota sadii kan ta'anidha. Namoonni kun barsiisan isaanille argamaa kan hin jirredha. barattoonni kun dubbisa jirumo, qormaata fudhachaa jiru?

Konkolaataa halluu wal fakkaataa kan cuquliisa ta'an wal bukkee socho'aa jiran argina. Konkolaataawwan kun daandii sarara isaa eeggate keessa adeemaa jiru. Bifti, bocnii fi guddinni konkolaataa amala nama Konkolaataa sana oofuu ni murteessaa?

Magaalaa tokko keessatti sochiilee daldalaa gosa hedduutu gaggeeffama. Namoonni kaan hojii humnaa karaa galii ittiin argatan akkasumas konkolaataawwan immoo tajaajila geejjibaa uummata bakkaa bakkatti kennu. Tjaajilli geejjibaa sochii dinagdee meeqffaadhaa?

BAkka bashannaan abba qabeenyoota kan ta'e paarkii yemmuu ta'u, innis baay'ee kan namatti toluu fi keessi isaa bosonaan faayamee kan jirudha. paarkiin kun eessatti argama jettani yaaddu? Akkasumallee abba qabeenya qofatu seenu danda'amo nama hunduma?

Dubara kophee bareeda godhatte jirtu kan arginudha. Akkuma kanallee kopheen dubara kana diima kan ta'ee fi baay'ee kan bareedudha. Gatiin kophee kana baay'ee mi'aa kan ta'eedha. Kanaafuu lakkoofsi kophee kana meeqadha jettani yaaddu?

Suuraa kanarratti ammoo kiiboordii kompuuteraafi akkasumas meeshaa kompuuterri orra taa'u maqaan isaa teessoo jedhamuun kan beekkamu argaa jirra. Bakki kun bakka hojiis mana keenyas ta'uu mala. Kiiboordiin maaliif nu tajaajila?

Dubartii baay'ee miidhagduu fi baay'ee bareeddu kan taatee yeroo isheen miidiyaa hawaasa irratti fulaa ifadhan oduu dabarsaa jirtu kan nutti muldhisuudha. dugda duubaa isheetin aalaaaba Amerikaa kan ta'e yeroo inni fannifamee jirutu argama.

Namoota baay'ee yeroo isaan barsiisa fudhata jiraanii fi yeroo isaan haala mijataa fi tasgabba'aa ta'een barsiisa isaani dhaggeeffacha jiran kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kanallee namoonni kun uffanna adii ta'e, akkasumas barsiisan isaanii uffata gurraacha kan uffatudha.

Uffannaan uffata aadaa naannoo Arsii baay'ee kan bareeduu fi uffachuuf illee kan nama harkisudha. Halluun uffata dubarootaas jalaan darsa diimaa fakkaatu kan darbee darbee callee qabudha. Gatiin uffannaa kanaa gabaarratti meeqa?

Magaalaan Finfinnee magaalaa guddachaa jirtu keessaa ishee tokkodha. Keessuma erga Mummichi Ministeeraa Doktor Abiy Ahimad angoo qabatanii asii magaalaan Finfinnee bifa ajaa'ibsiisaa ta'een jijjirramaa kan jirudha. Bakki kun kutaa magaalaa Finfinnee keessaa eessa jedhama?

Fakkiin kun, fakkii konkolaataa fe'iisaa lan ta'e, konkolaataa akkaan baayyee guddaa ta'ee fi qabiyyee fe'isaa illee hedduu qabatee bakkaa gara bakkaatti socho'uu kan danda'udha. Konkolaataan kun halluun isaa diimaa kan ta'edha. Konkolaataan kun biyya kamitti oomishama?

Kilabii yookiin gumii ispoortii magaalaa Hawaasaa argina. Kilabiin kuni alaabaa mataa isaa danda'ee fi hiikaa isa bakka bu'u kan qabudha. Gumiin ispoortii kun bara 1970 kan hundaa'edha. Ati deeggaraa taphaa moo ispoortiiti?

Mana jireenyaa keenya keessatti yookaan bakka abiddi jiru kamittuu barbada gahaa argannaan asheeta boqqoolloo hedduu isaa waaddachuu dandeenya. Asheeta kanas daandii irratti gurguruun kan of jiraachisan hedduudha. Asheetni boqqoolloo waqtii kam gahaa?

Kun saanduqa muka meeshaalee gosa garaa garaa keessa kaawwachuuf tajaajiluu dha. Saanduqni kun, karra yokin balbala sadi kan qabu yoo ta'u, haalluu gurraacha cuquliisa qaba. Saanduqni kun, saanduqa baaay'ee bareeduu dha. Adeemsi ijaarsa saanduqa kanaa maal fakkaata?

Namoonni kunneen, namoota amntoota Kiristaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa yoo ta'an, ayyaana argamuu fannoo Gooftaa Iyyasuus Kiristoos addabaabaayii masqalaa magaalaa finfinnneetti argamutti kabajaa jiranii dha. Ayyaanni fannoo kun, yoom yokin guyyaa kam kabajama?

Gabaa deemuun yeroo hedduu kan beekamu dubartoota baadiyyaa biratti yoo ta'u, kan magaalaas darbanii darbanii ni deemu. Kan baadiyyaa irra deddeebiin yoo deeman, kan magaalaa garuu achuma waan jiraniif badaa miti. Gabaa dhaquun maal fayyada?

Qamadiin waqtiilee gannaa fi bonaa faca'uu ni danda'a. Qamadiin kun bifa tooree fi bifa bittinna'aan faca'uu kan danda'udha. Qamadiin kun bifa tooree kan qabudha. Isa kamtu galii guddaa argamsiisa sitti fakkaata?

Dubartii mi'a miidhaginaa godhattee miidhagdee suuraa ka'aa jirtu argina. Dubartiin kun callee mormatti, addattii fi meetii gurra isheetti godhattee jirti. Kuulii ijaas kan godhattee jirtudha. Aadaa naannoo kamii hordofti sitti fakkaata?

Oromoon bara durii keessa namoota sirnoota bara durii keessa uummata oromoo irratti dhiibbaa gochaa turan irraa sirna garbummaa mormaa turan. Kunis mormii sirna nafxanyaati. Namoonni oromoo durii durii garuu akkam goota.

Kun meeshaa ijaarsa manaatiif fayyadu kan maqaan isaa qorqorroo jedhamuudha. Qorqorroon manni yoo ijaaramu irra keessaan aduun yookiin roobni akka hin seenneef ittisuuf gargaara. Halluu diimaafi adii qaba. Qorqorroon maal irraa hojjetama?

Wellisa Ittiqaa Tafarii kan jedhamu yeroo baay'ee sirba isaa fi sagalee kiloolee qabun uummata biratti fudhatama gudda kan qabudha. Akkuma kanalle sirboota baay'ee addunyaa kanaaf gumaache nama jirudha. Kanaaf wellisan kun oromoo biratti kabajaa fi jaalala gudda qabudha.

Maatiin kun Afur ta'anii jiraatu. abbaa, haadhaafi ijoollee Lama. Jireenya gammachiisaa ta'e jiraatu. Bakka jireenyaaf mijataa ta'e qabu. Haati ijoollee kanaas abbaa ijoollee ishee simachuuf manaa gara alaatti bahanii jiru. Jaalalli isaan waliif qaban baay'ee namatti tola. Isinoo maatii akkamii horachuu barbaaddu?

Naannolee baadiyyaa hedduu keessatti haalli taa'umsa lafaa bu'aa bahii hedduu of keessaa qaba. Kunis iddoo kaanitti gaara iddoo tokko tokkotti immoo lafa hallayyaa fi baay'ee dhooqadha. Sulula gaafa jennu maal jechuu keenyaa?

Asxaa BGI Itoophiyaa kan jedhu kan bakka bu'uu kan nutti agarsiisuudha. Akkasumalle fayidaan asxaa yeroo baay'ee dhabbata tokko dhaabbatoota kan bira irra addaan baasee nuuf ibsuudhaf kan nu gargaaruudha. Asxaan kun ibsituu maaliidha jettani yaaddu?

Gosa dhugaatii argaman bifa fakkiitiin kan kaa'amee jiru dha. Kunis mana nyaataa fi dhugaatii addaatti kan argamudha. Gosa dhugaatii kanneen tarreessuu ni dandeessaa? Isaan keessaa kamtu nama macheessa? Kamtu nama hin macheessu?

Bakka bu'een yookaan loogoon dhaabbata daandii qilleensa Itoophiyaa halluuwwan magariisa, keelloo fi diimaa kan qabuu fi jalatti immoo afaan ingiliffaa fi amaariffaan barreeffamoota qaba. Sadarkaa afrikaatti daandiin qilleensa Itoophiyaa maaliin beekamaa?

Dibatni fuulaa waan naannoo jiruun salphaatti hojjatamuu danda'a. Kunis irdii saamunaa ilkaaniin makuun dibatama. Mala kana yeroo hedduu dubartootatu itti fayyadama. Kunis gogaa keenya akka bareedu taasisa. Ati mala kana fayyadamtee beektaa?

Suuraa kana irraa kan argaa jirruu ijoolleen baay'attee bishaan boombaatti yeroo harka dhiqachaa jirtuudha. Akkasumallee naannoo ijoollee kanaa namoonni gurguddaan illee jiru. Iddoon bishaan boombaa kun hawaasaaf yeroo dhiyoo as dhiyaateefii?

Kitaabni kun kitaaba yaadrimee caasluga afaan oromoo mata dureen isaa natoo jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Addunyaa Barkeessaa jedhama. Kitaabni kun qolli isaa halluu cuquliisa qaba. Kitaabni kun bara kam maxxanfame?

Suuraan kuduraan halluu magariisa qabu tokko yeroo ija godhatee jiruudha. Kuduraan kun ijni isaa bilchaachuun gara halluu keellootti jijjiramaa jira. Kuduraan kun baala halluu magariisaa qaba. maqaan kuduraa kanaa maal jedhama?

Dargaggeesaa baay'ee miidhaguu fi rifeensi mataa isaa baay'ee kan namatti tolu asirratti argina. Dargaggeesai kun fuula ifaa fi fuulli isaa baay'ee kan namaa hin hawwannen kan muldhatudha. Akkuma kanallee uffannan isaas diimaa kan ta'edha.

Manneen cuunfaa biqilootaa hedduu keessatti yeroo baay'ee waan lamatu hojjatama. Kutaa isa tokkotti firii fuduraalee fi kuduraalee gurguruu yoo ta'u, isa tokko keessatti immoo cuunfaa isaaniitu gurgurama. Cuunfaa biqiloota kanaa akkamiin hojjannaa?

Daandii baaburaa imaltoota fe'ee deemaa jirudha. Baaburri gosa geejjibaa saffisa qabu kan altokkotti imaltoota lakkoofsaan hedduu ta'an geejjibee deemudha. Ijaarsi daandii baaburaa Itoophiyaa keessatti bara kam eegalee bara kam keessa ammoo xumurame?

Oomisha gosa midhaanii mishingaa kan haala bareedaa ta'een oomishamaa jirudha. Gosa midhaanii callaa hedduu argamsiisuun qotee bulaa akkasumas guddina biyyaaf gargaarudha. Gosti midhaan kanaa naannoo haala qilleensaa fi teessuma lafaa akkamii keessatti oomishama?

Kun, mana baay'ee bareedaa ta'e baadiyaatti argamuu fi oomishoota akka mukaa, marga ,citaa fi dhoqqee irraa kan hojjatame yoo ta'u, biqiloonni magariisni fi margi ni mul'atu. Haalli ijaarsa mana kanaa naannoo yokin saba kam biratti kan beekamuu dha?

Kun mana daldalaa meeshaaleen jireenyaa garaa garaa keessatti argamuudha. Wantoota qulqullinaaf oolan kanneen akka waraqaa lallaafaa ('soft') fi kanneen birootu jira. 'Soft'n kun pilaastikii barreeffamaafi odeeffannoo biroo ofirraa qabuun golgamee jira. 'Soft'n maal irraa hojjetama?

Fakkiin kun miidhaan gosa ittoo keeshaa halluu adii keessa jiruudha. Gosti midhaanii kun ukkaanfamee naannoo tokko gara naannoo tokkootti geeffamee gurgurama. Midhaan gosoota akkanaa yeroo ukkansinee keenyu halaa'uu waan danda'aaniif iddoo gogaa isaa tursiisuu qabna.

Gabaa bal'aa bakka daldaltoonni hedduun meeshaa isaanii fi oomisha qonnaa isaanii itti gurguranitti daldaltoonni lafa irra taa'an kireeffatanii toora tooraan irra taa'u. Gidduu toora sanaa immoo daandiitu jira. Gabaa keessatti waan akkamiitu daldalamaa?

Suuraan armaan olii kan inni qabu suuraa biqiltuu uumamaa bifti isaa magariisaa fi adiin wal makaa ta'e, kan jiidhaan isaas haa ta'u gogaan isaa yeroo boba'u yookaan aaru foolii urgaa'u qabudha.

Konkoolaattonnni kunneen konkolaattota qonnaa, qamadii fi biqiloota biroo bakka margee gogetti lafa qonnaa irraa walitti qabuuf barbaachisuu dha. Meeshaaleen kunneen, humna gaasii boba'aatin dalagu. Maqaan sirrii konkolaattota qonnaa kanneenii maal jedhama?

Namoonni kun uffata aadaa ummata oromoo uffatanii jiru. Baayyinni isaanii dhiirota sadi fi dubartoota lamatu jira. Uffanni isaan uffatan halluu adii, diimaa, gurraachaa fi magariisa of keessaa qaba. Gosootni uffata aadaa ummata oromoo maal fa'aadha?

Faaya mormaa kana faaya biroo irraa maaltu adda isa godha? Faaya morma kana irra halluu alaabaa adda bilisa baasaa ummata oromoo of irraa kan qabu yoo ta'u bocni isaa immoo kaartaa oromiyaati.

Iddoo kanatti kan nutti mul'achaa jiru fakkii meeshaa manaa kan ittoo ittin qopheessaniidha. Meeshaa kanatti waanti akka funyoo tokkoo itti hidhamee argamaa jira. Meeshaan kun mana nyaataa keessa jiramoo akkamii?

Namoota danuu yeroo isaan harkaa isaanii gara samiitti ol qabani jiraanii fi jilbaa isaaniitin jilbeeffatani jiran kan nutti agarsiisuudha. Namoonni kun akka waan ajjeefama jiranitti harkaa isaani kennani kan jiranidha. Namoonni kun maaliif jilbeeffatani jiru jettani yaaddu?

Haalli teessuma lafaa kan naannolee tokko tokkoo baay'ee kan nama sodaachisuu fi jalli isaa gaafa irra ejjatan kan nama baachuu hin dandeenyedha. Lafti Kun jalaan bishaan qaba. Lafa akkanaarra jiraachuun ni mijataa?

Iddoo mucaan kun dhaabbate maalidha? Mucaan kun iddoo lafa bosona mukkeenin uwwifame keessa deemaa kan jirudha. Uffanni inni uffate adii fi cuquliisa dha. Bosonni kun halluu magariisa waan qabuf baayyee bareeda.

Dunkaana wantoota gurguraman adda addaa qabuudha. Dunkaana kana keessa wantoota akka nyaata gogaa ukkaanfamee jiru, akkasumas wantoota akka midhaan kuntaalaa fa'aatu jira. wanti kuntaala diimaa keessa jiru sun midhaan akkamiiti?

Fakkii Ogeessi fayyaa tokko dhukkubsataa tokko ciibsee wal'aanaa jiruudha. Naannoolee namoota kanaa meeshaaleen ammayyaa hedduun mul'achaa jiru. Ogeesi fayyaa tokko yeroo dhukkubsataa wal'aanuu meeshaalee rakkoo fayyaa biraa geessisuu danda'aan naannoo dhukkubsataa sanatti dagachuu hin qabu.

kitaabni kun kitaaba asoosamaa afaan oromoon barreeffame mata dureen isaa Goddaannisa jedhamu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Dhaabaa Wayyeessaa nama jedhamu dha. kitaabni asoosamaa kun waayee maalii seenessa?

Fakki kanarratti kan argaa jirru fakkii daddabarsa humna ibsaadha. Ibsaan wantoota baranee dhalli namaa itti fayyadamu keessaa isa tokko. Dhalli namaa ibsaa fayyadamuun wantoota hedduu haala salphaan raawwachuu ni danda'a.

Biqiltuun bunaa kan diimatee gahe funaanamuuf akkasumas gabaa irra oolchuuf kan dhiyaatedha. Biqilaan bunaa gahe qolli firii isaa ni diimata. Bunni waggaatti yeroo sadii yookaan afur diimata. Firii bunaa funaantee beektaa?

Sirbitoota sirbaa jirantu nutti mul'ata. Sirbitooni kunis uffata a'adii uffatanii sirba jiru. baayinni isaaniis afuri dha. Akkasumas bosonni duuba isaaniitiin ni mul'ata. Sirbitoonni kunniin sirba aadaa naannoo kamii sirbaa jiru?

Kun, biqiltuu magariisa dallaa gamoo fuulduratti argamuu dha. Biqiltuun kun, haalluu baalaa magariisa keelloo kan qabu yoo ta'u ,daraaraas ni qaba. Maqaan biqiltuu armaan olitti ibsamee maalidha? Faayidaan biqiltuu kanaa hoo maali?

Kabajni guyyaa dhalootaa kan namoota hedduu karaa hiriyaa isaan jaallataniif yookaan daa'ima baay'ee xixiqqoo yoo ta'an immoo maatiitu gargaaree qopheessa. Kunis nyaata Akka keekii fa'aa qopheessuuni. Guyyaan dhalootaa Kee yoomi?

Meeshaaleen bareedinaa kanneen sibiilota yookaan pilaastika irraas haa ta'uu qophaa'anii fi qaama nama tokkoo iddoo tokkotti godhatamuun kan miidhagina namaaf dabalanidha. Kunis morma , quboota harkaa irratti ta'uu mala. Meeshaalee faayaa maal fa'aa beektaa?

Kun aasxaa Korporeeshinii Inshuraansii Itiyoophiyaati. Aasxaan kun boca geengoo qabaatee barreeffama halluu alkooloo qabuun hojjetame. Karaa oliitiin qubee afaan Amaaraatiin kan barreeffame ta'ee, karaa gadiitiin immoo afaan Ingiliziidhaan barreeffamee jira. Dhaabbanni kun tajaajila akkamii kenna?

Manni barumsaa bakka barattoonni dhaqanii beekumsa argatanidha. Daa'immanis oolmaa daa'immanii dhaqanii itti baratan qabu. Uffannaa halluu walfakkaatu qabu uffatanii dhaqanii baratanii galu. Achittis barnoota barsiisaan isaaniif kennu fudhatanii; beekumsa argatanii galu. Hirmaannaan barattootaa daree keessatti taasifamus baay'ee nama hawwata. Naannoo keessanoo manni barumsaa jiraa?

Mana jireenyaa kireeffamuun keessa jiraatamu argaa jirra. Manni kun gamoo yoo ta'u, gulantaadhaan kan kennamu dha. Kutaa fi bal'ina qabu irratti hundaa'ee namaaf kennama. Gamoon akkasii nama dhuunfaan ijaaramuu ni danda'aa?

Anaanaasii kan jedhamu biqilaa boca geengoo fakkaatu qabu garuu dirri isaa mummuramaa fi sararri irratti baafame kan fakkaatuu fi gubbaa isaatti waan akka baala fakkaatu ofirratti baafata. Qolli anaanaasii maaliif hin nyaatamuu?

Biiroon fayyaa nama dhaabbata sana dura bu'ummaan gaggeessu kan qabuu fi dhimmoota barbaachisoo irratti ibsa yeroo yeroon nama miidiyaaf kennuu qabudha. Biiroon kun dhimmoota ittisa dhibeerratti hojjata. Biiroon fayyaa oromiyaa eessatti argama?

Namni korojoo dugdatti baatee jiru kun kophaa isaa ta'ee urufa keessatti maal hojjachaa jira? Urufa bal'aa lafa qonnaa ta'e kana irra maaltu facaafamee, margee fi sasssaabamee mul'ata? Faayidaalee jirbiin qabu keessaa muraasni maal faa dha?

Uffannaan aadaa kan dubara tokkoo uffata gurraachaa kan naannoo harma isheetti banaa ta'ee fi naannoo bobaa ishee jala kan mul'isuu fi harma dhoksu akkasumas handaara huccuu kanaa irratti calleewwan jiru. Uffannaan kun kan aadaa eessaati?

Bakki kun magaalaa dha. Sababni isaa ummatni baay'inaan wal keessa deemaa jiru. Kanamalees konkolaattonni baay'een ni mul'atu. Ijaarsonni adda addaas as irratti argamaa jiru. Garuu bakki kun magaalaa kam keessatti argama?

Bakki kun, bakka zayitaa fi gaasiin konkolaattota gosa gara garaa fi faayidaa birootif oolan itti gurguramanii dha. Gaasii fi zayitni gatiin isaa qaalii yoo ta'u, biyyoonni arabaa heddduun isaanii akka jireenya qananii jiraataniif sababa kan ta'eedha? Biyyoonni kana oomishuun beekaman eenyufaa dha?

Manni kun mana qorqorroo irraa kan ijaarame tahee kutaa sadii kan qabudha. manichi ijaarsi isaa kan xumuramee fi hojiin addaa addaa keessatti hojjetamaa kan jiruudha. manni dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba. Manni kun mana jireenyatimoo mana hojiiti jettee yaadda?

Dinnichi gosa muduraalee keessaa tokko kan ta'ee kan firiin isaa erga gahee lafa keessaa qotamee bahee nyaatamudha. Dinnichi kan firii sirriitti guutuu kennu erga daraara fixateeyi. Daraaraa fixachuun jechuun maal ibsaa?

Annan bu'aa bineeldota keessaa tokko yommu ta'uu aannan sa'aa irraa, hoolaa akkasumas ille re'ee irraa argachuu dandeenya. Aannan immoo waantota fayyuma namaaf fayyadan baay'ee of kessaa qaba. Mineraalonni Kun maal maal faadha?

Kophee adii baay'ee miidhagduu fi baay'ee bareeddu kan dugda isaa irratti barreeffama feesbuukii jedhu barreeffame jiru kan ofirra qabudha. Akkuma kanallee faayidaan isaa miilla dhala namarra balaa garaagaraa eeguudhaf kan baay'ee nu fayyadudha.

Mala aadaatiin gaafa midhaan dhoofnu baadiyyaa keessatti horii manaa keessaa fardeen yookaan sangaa fi sa'a irra deemanii akka miilaan caccabsan taasisuudha. Erga haala kanaan midhaanicha caccabsanii dhumarra shakkii malee callaa sana arganna

Meeshaa waraana kan ta'e yeroo baay'ee qaamooleen nageenya ittin nageenya biyyaa fi nageenya naannoo keenyaa eeguudhaf kan isaan qabatani deeman argina. Meeshaan kunis afaan naannoo keenyaatin qawwee jedhamuudhan beekama. keessa isaattilee xiyyiiti rukutee ajjeessu kan danda'u kan of keessatti qabatudha.

Gabaa keessatti gosoota midhaanii gosa barbaadnee hamma barbaaneen argachuu dandeenya. Kunis sababa gabaa keessatti midhaan gosa gosaan qexoo hamma barbaadnuun meeshaa safaraa xiqqaan kaa'amee jiruufi. Midhaan gabaarraa gaafa bittu maaliin safaramaa?

Dubartoonni lmaan as irratti mul'atan kunneen, dubartoota biqiloota kuduraa fi muduraa gosa gara garaa lafa qonnaatti kunuunsaa jiranii dha. Maqqan biqiltuu dubartoonni kunuunsaa jiran kanaa maal jedhama? Biqiltuun kun, guddachuuf ji'a meeqa itti fudhata?

Baadiyyaa keessatti yeroo baay'ee kan argamu fi lafa dikee qabu irratti yeroo baay'ee kan biqiludha. Akkuma kanallee akka aadaa naannoo keenyatti dhuufuu jaarsaa jedhamuudhan kan beekamudha. Akkuma kanallee naannoo gammoojjitti kan biqiludha.

Miidiyaalee hawaasa kan ta'e goosota baay'eedhan ka'ee kan jiru kan nutti agarsiisudha. Miiddiyaaleen hawaasa kunis yeroo baay'ee karaa garagaraa oduuwwaan adda, addaa dabarsuudhaf kan nu gargaruudha. Miidiyaa hawaasa kana keessa isa kam fayyadamu jaallatta ati?

Kopheen yeroo gannaa uffatamu waqtii irratti hundaa'uun akka bishaan itti hin seennee fi dhoqqeen itti hin nam'ine dheeraadha. Kopheen kunis kan bottii jedhamuu fi namoonni baadiyyaa pilaastika uffatu. Namoonni magaalaa bottii kam uffatu?

Kan as irratti arginu kun, kophee miila namaati. Kopheen kun uffata jabaa irraa kan hojjatamee yoo ta'u, haalluu cuquliisa fi haalluu hidhaa kophee diimaa qaba. Oomishoonni dheedhii kophee kana oomishuuf barbaachisan maal faa dha?

Meeshaan biiffee jedhamu kan mukarraa hojjatame kan mana keessatti meeshaalee keessa kaa'uuf nu gargaarudha. Innis kutaalee lamaa fi isaa ol kan qabu ta'ee kutaan olaanu daawwitii qaba. Kutaan daawwitii sana keessa maaltu kaa'amaa?

Dhaabbiileen tola ooltotaa daa'ima guddisan kanneen tola ooltummaadhaan ijoollee fudhatanii bakka tokkotti wantoota adda addaa gargaaruudhaan guddisanidha. Isaanis daa'ima sana dhuunfaan fudhatanii yookaan bakka tokkotti guddisuu danda'u. Dhaabbanni akkanaa naannoo kee jiraa?

Dargaggeessa baay'ee bareedu fi baay'ee ija namatti miidhagu kan nuti arginudha. dargaggeessi kun yeroo inni weellisa jiru fi morma isaa irratti wan akka burree godhate jiru kan nutti agarsiiisuudha..Akkuma kanalle harkaa isaatti ulee qabate jira.

Simbirri sitti mul'attu kun maqaan ishii maali? Eessa yookiin maal irra dhaabbattee jirti? Fuulli ishii maaliif qamalee fakkaata? Namoonni aadaa isaanii waliin wal qabsiisanii, allaattii kanaan waan jedhan ni qabu jettee yaaddaa?

Baadiyyaan bakka jireenyaaf namatti toludha. Sababni isaas qilleensa mijataa fudhachuufi nyaata madaalamaa lafa qonnaarraa argamu soorachuudhaaf mijataadha. Baadiyyaa keessatti Loonis horsiifachuudhaaf baay'ee mijataadha. Kana malees qilleensi gaariin achii argamu fayyaa keenya eeggachuuf baay'ee barbaachisaadha. Baadiyyaamoo magaalaatu caala jettu?

Doktar abiy ahimed perezidaantii muummee iitoophiya yeroo ammaa yommuu ta'u guddina biyya keenyaa keessatti gahe gudda tabateera akkasumas bareedina magaalaf gahee guddaa tabataniiru. Doktar abiy ahimed biyya keenya guddisuuf maal maal godhaniiru?

Kopheen kun kan dhiirotaa moo kan dubaraati? Bifti kopheen kun qabu himuu ni dandeessaa? Umurii dheeraa akka turu tilmaamuu ni dandeessaa? Namoota gulaantaa jireenya akkamii qabantu kan kaawwachuu danda'a sitti fakkaata?

Kun dargaggeessa dabbasaa isaa fo'achaa jiruudha. Dargaggeessichi taa'ee, namni biroon muka qal'aadhaan fayyadamee dabbasaa isaa fo'aafii jira. Dabbasaa dargaggeessa kanaa irraa bishaanni gadi coccobaa jira. Dabbasaa bifa kanaan fo'uun aadaa eessaati?

Manneen amantaa ortodoksii kan baadiyyaa kan ittiin ijaaraman diizaayinii mataa isaanii fi boca wal fakkaataa qabu. Bocni isaanii geengoo ta'us, gubbaan isaa qorqoorroon haguugama. Manneen amantaa dhaabbata kanaa maaliif akka biyyaatti wal fakkaatuu?

Namoonni maatii, naannoo, biyyaa fi uummata irratti aangoo qaban kitaaba icciitii gaggeessummaa akka dubbisaniif ni gorfamu. Namni tokko jireenyuma isaa gaggeessuuf icciitii ofiin of bulchuu kana beekuu qaba. Gaggeessummaa irratti milkaa'uun hawwii keetii?

Meeshaan elektirooniksii maqaan isaa maltiimeetira jedhamu kan mana yaalii keessatti wantoota elektiriikiidhaan wal qabatan ittiin safaruuf itti gargaaranudha. Innis shiboowwan lama diimaa fi gurraacha ofirraa qaba. Shiboon diimaa fi gurraachi maal bakka bu'uu?

Kun, mana nyaataati. Keenyaan maa nyaataa kanaa, haalluu keelloo kan dibame yoo ta'u, maxxansi beeksisaa waraqaa bal'aa fi dheeraa irratti maxxanfame mana kana karra isaa irratti ni mul'ata. Manneen nyaataa Itoophiyaa keessatti argaman keessatti nyaata akka kamiitu gurgurama?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota hordoftoota amantaa ortoodoksii kan ta'an uffata adii uffatanii gonfoo mataa irra gochuun waaqeeffachaa kan jiran ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha. Garuu maalif brbaachisee uleen?

Bakkeewwan seenaa qabeessa Itoophiyaa keessatti beekamoo ta'an keessattuu kan amantaa orthodoksii waliin wal qabatan kan akka bataskaana laallibalaatti abbootiin amantaa naannoo sana kan galanii fi deddeebi'an hedduudha. Manni kunis haala ajaa'ibaan ijaarame

Meeshaaleen barreeffama kun, dabtara jedhamuunn waamamu. Dabtarri waraqaa barreeffamaa waraqaalee baay'ee of keessaa qabu yoo ta'u, baruulee jedhamuunis ni waamama. Adeemsi fi meeshaaleen dheedhii baruulee yokin dabtara oomishuuf barbaachisan maal faa dha?

Suuraan as irratti mul'atu kun suuraa namoota sadii of irratti qabatee dha. Kan inni mul'isus daa'ima talaallii fudhachaa jirtuu dha. Dubartiin tokkoo fi namichi tokko ammoo daa'ima kana qabaa jiru.

Kun, nyaata dha. Nyaanni kun bu'aa biqilootaa irraa kan qophaa'e yoo ta'u, meeshaa suphee irraa hojjatame keessatti qophaa'e. Nyaata kana qopheessuuf adeemsa akka kamii, oomishoota akka kamii fi meeshaalee akka kamii akkasumas ogummaa akka kamiitu barbaachisa? Maqaan nyaata kanaa hoo maali?

Ispoortiin fayyaa dhala namaatiif baay'ee murteessaadha. Dhalli namaa sosochii jiruuf jireenya isaa keessatti taasisu malee saganteeffatee dhimma kanarratti yeroo argamu bakka baay'eetti mul'ata. Ispoortiin fayyaa qofaaf itoo hintaane madda galiis ta'uu edda jalqabee bubbuleera. Ispoortii akkamii hojjechuutu bu'a qabeessa nama taasisa?

Marqaan gosa nyaata aadaa keessaa tokko ta'ee uummata oromoo biratti kan hedduu jaallatamudha. Naannolee oromiyaa hedduu keessatti keessummaa kabajaaf kan dhiyaatudha. Marqaan dhadhaa fi wantoota adda addaa irraa qophaa'a. Fayidaan marqaa maalidha?

Meeshaalee mana keessaa tokko kan ta'e mana keessatti wantoota hedduu itti kuusuuf kan itti fayyadamnudha. Isaan keessaa aannan ayetuu elmame keessa kaa'uun akka ititu ta'a. Aannan itittuun akkamiin argamuu danda'a?

Fakkiin kun, fakkii loogoo yookaan iddo bu'ee mootummaa naannoo Oromiyaa yoo ta'u, innis mallattoo naannoon Oromiyaa naannoolee biroo irraa ittiin adda ta'uuf ishee dandeessisudha. Loogoon kun hammam naannoo keenyatti jaalatamummaa qaba?

Minjaala daraaraa nam tolchee faaya miidhaginaaf ta'u baatuu fi teessuma hirkoo qaban itti naanna'anii jiran argina. Teessumoonni kun naannoo mana jireenyaatti kan argamanidha. Faayidaa isaan jireenya dhala namaa keessatti qaban himuu ni dandeessaa?

Namoonni gaaddisa mukaa jalatti wal gahanii kan jiran yeroo ta'uu namni tokko immoo gidduu isaanii dhaabbatee dubbachaa jira. Namoonni kunniin saala dhiiraa fi dhalaa wal makoodha. Maal irratti akka isaan mari'achaa jiran beekuu dandeenyaa?

Kun, diikoorii dha. Diikooriin kun, uffata haalluu adii irra fi daraaraa irraa kan hojjatame yoo ta'u, diikoricha baay'ee guddaa fi bal'aadha? Teessoon soofaa gogaa irraa hojjatames bakka kanatti ni mul'ata. Diikooriin kun, qophii akka kamiitiif asitti tolfame?

Uummanni oromoo hedduun durii kaasee farda taphachuun baay'ee beekamoodha. Bakka tokko tokkotti immoo namoonni baay'een walitti qabamuun tapha fardaa namootaa ni ilaalu. Kun yeroo baay'ee yeroo ayyaan cuuphaati. Ayyaanni cuuphaa ajaja eenyuuti?